Muuyuni wo payife iimaliwa ota yi dhana onkandangala onene shosho wuwete kehe omuntu otalongo nuudhinginini opo amone oshimaliwa. Iimaliwa ohayi longithwa unene moompito odhindji nande ngele okaana takayi kosikola opuna okulongithwa iimaliwa opo kavule okuya kosikola.

Ookuku nale okwali wala hakuutumba pevi mpoka haya yalapo owala iiyala mbyoka ya ningwa meembale nenge haya yalapo iikatha mbyoka yaza kiinamwenyo, ndele muuyuni wopaife okuli taku longwa iipundi iiwanawa yopashinanena hoka omuntu tavulu oku kuutumbako.

Iimaliwa oyili tayi dhana oonkandangala monkalamwenyo ndjika yo paife. Oshimaliwa osho hashi longo uunene iilonga oyindji, nda dhina okutumbula, nando okanona ta kayi koskola, oshimaliwa oshina oku longitha, opo wala omunona aye koskola.

Iimaliwa oyili yasimana noonkondo .Sho wuwete kehe omuntu monkalamwenyo oyeli talongo nuudhiginini nelalakano opo yi imonene iimaliwa. Aantu mboka yena oongeshefa oyeli yi itula mo moongeshefa dhawo yo mboka ka yena oongeshefa oyeli yi itula mo taa tameke oongeshefa mpaka na peyaka.

Kehe pamwe moshilongo shetu otapu adhika oongeshefa, dhokaa dha totwa po kaanangeshefa nelalakano lyoku imonena mo iiyemo, yo yeli wo taya gandja oompito dhiilonga kaantu mboka yaana iilonga. Omukalo guli ngika oguli tagu shunitha pevi onkalo yokwaana iilonga mokati kaa kwashigwana.

Iimaliwa oyili tayi dhana onkandangala onene monkalamwenyo ya kehe esiku. Kehe omuntu okwa pumbwa oshimaliwa, ngele okwa hala oku etapo sha, nenge kehe shimwe ohashi tamekwa una kwa longithwa oshimaliwa, nande okanona taka yi kosikola ohaka longitha oshimaliwa shontumba, opo owala kaye kosikola.

Kooha nooha dhoshilongo shetu otaku oongeshefa ndhoka dha totwa kaanangeshefa nelelekano lyoku imonenamo iiyemo yo oyeli taya pe aantu mboka kayena iilonga oompito dhiilonga shika oshili omukalo omuwanawa.

Kehe pamwe moshilongo shetu otapu adhika oongeshefa ndhoka dha dhikwa po kaanangeshefa nelalakano lyo kwiimonena mo iiyemo yo taya gandja wo oompito dhiilonga kaantu mboka kaayena iilonga. Omukalo nguka otagu shunitha pevi onkalo yokwaahena iilonga moshigwana.

Kehe pokahala moshilongo shetu otapu adhika oongeshefa ndhoka dha totwa po kaanangeshefa nelalakano lyoku imonena iiyemo. Iiyemo mbika ohaye yi longitha miinima oyindji ngaashi okukwathela omaluvalo gawo moosikola dhawo nenge okukwathela omazimo gawo.

Kehe pamwe nenge kehe pokakololo moshilongo shetu otapu adhika oongeshefa dhaanangeshefa ndhoka yedhi totapo nelalakano lyoku imonenamo iiyemo mbyoka taya vulu oku longitha uuna taya kwathela nande omaluvalo gawo nenge omazimo gawo. Ohaya gandja woo oompito dhiilonga kaantu mboka kayena iilonga.

Ngaashi naana pena iimaliwa mbyoka yomafo , osho wo pena iimaliwa mbyoka iikukutu. Iimaliwa mbika ayihe oyina owala ongushu yithike pamwe, ngele owa yi mositola yontumba niimaliwa iikukutu wuna oshinima shontumba weshi hala oto zimo owala nasho. Ngaashi owala ngoka tayi mo niimaliwa yomafo e tazi mo naashoka ahala, shampa owala iimaliwa ya gwana.

Kakele kiimaliwa mbyoka yomafo opena woo iimaliwa mbyoka iikukutu, Iimaliwa mbika iikukutu nayo ohayi vulu wala oku landa nenge nayo oyina naana oshilonga yafa iimaliwa yomafo, ngele owayi poyima wa hala oshinima wuka lande oto zipo owala nasho nando owuna owala iimaliwa yoye iikukutu.

Kokakololo keshe kehe pehala olundji moshilongo shetu ohapu monika oositola, oositola dhika ohadhi landitha iinima oyindji okuza ngaa kiipumbiwa ya kehe esiku yomegumbo na kehe shimwe hashi adhika mositola ngele omuntu okuna iimaliwa otayi owala taka konga shoka ahala.

Muuyuni mbuka wo nena oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala unene sho osho wu wete aanangeshefa oyendji oyeli yi itulamo moongeshefa dhayo opo owala yi imonene iimaliwa yo mboka haya longo nayo oyeli yi itulamo miilonga yawo opo owala ya mone oondjambi dhayo dhokomwedhi.

Kehe pamwe konyala moshilongo shetu, ota pu adhika oongeshefa dhoka dha totwa po kaanangeshefa nelalakano lyo ku imonena mo iiyemo, yo ta ya gandja wo oompito dhiilonga kaantu mboka yaana iilonga, komukalo gu li ngika oyeli ta ya shunitha onkalo yokwaana iilonga mokati koshigwana.

Monkalamwenyo ya kehe esiku oshimaliwa otashi dhana onkandangala onene, onkene moompito odhindji ngele ku na oshimaliwa iho vulu naana okupondola sha, iho vulu oku eta po sha ngele ku na oshimaliwa. Osho wu wete kehe pamwe, kehe omuntu ota longo nuudhigini, opo a mone oshimaliwa.

Ookuku nale okwali haya kuutumba pevi haya yala po owala iiyala mbyoka ningwa moombale nenge haya yala po owala iikafa, ihe muuyuni mbuno wopaife okuli kwa longwa iipundi iiwanawa moka omuntu ta vulu oku kuutumba uuna ta thuwa po.

Iimaliwa monkalamwenyo ndjika yo nena oyili ta yi dhana onkandangala unene molwaashoka kehe shimwe konyala omuntu ta tameke okuna oku shi tameka noshimaliwa ngaaashi ongeshefa yontumba tayi tamekwa oha yi tamekwa owala uuna pe na oshimaliwa. Uunona ngele tawu tameke osikola o pena oshimaliwa shontumba shi na okulongithwa.

Monkalamwenyo ndjika yonena oshimaliwa otashi dhana onkandangala, sho osho wu wete kehe omuntu okwa itula mo mukehe shoka ta longo, opo i imonene iimaliwa. Aanangeshefa oya tula ombunda moshihwa taya longo nuudhiginini, opo ya mone iimaliwa.

Muuyuni mbuka wonena oshimaliwa otashi dhana onkandangala onene. Sho osho wu wete koombinga noombinga kehe pamwe aanangeshefa oyi itula mo, ya tula ombunda moshihwa, taya longo omutenya nuusiku nelalakano yi imonene iimaliwa, ya vule okugwanitha oompumbwe dhawo nodhomaluvalo gawo.

Aanangeshefa mboka yena oongeshefa ohaya mono iiyemo yawo okupitila moongeshefa . Ohaya landitha iilandithomwa mbyoka ya pumbiwa kaakwashigwana etaya mono iiyemo yawo mbyoka taya vulu okulongitha moompumbwe dhawo yene.

Moshilongo shetu omu na oongeshefa odhindji, konyala kehe pokakololo otapu adhika ongeshefa, ndhoka dha totwa po kaanangeshefa nelalakano lyoku imonena mo iiyemo. Oya gandja wo oompito dhiilonga kaantu mboka ya li yaa na iilonga, pamukalo gu li ngiika otaya tsakaneke epangelo ondjilakati.

Ngele omukwashigwana oku na shoka a hala otayi owala moositola. Moositola ohamu adhika iipumbiwa ya kehesiku mbyoka omuntu a pumbwa. Oositola odhi li dha yoolokathana, ongoye owala to hogolola kutya owa hala wu ye mositola yini e to ka tala mo shoka wa hala.

Mokakololo kehe moshilongo shetu ota mu adhika oongeshefa ,ndhoka dha totwa po kaanangeshefa nelalakano lyoku imonenamo iiyemo yo taya gandja oompito dhiilonga kaantu mboka kayena iilonga. Omukalo gu li ngeyi oguli ta gu shonopaleke onkalo yo ku hena iilonga moshilongo shetu.

Aantu ngele oya longo iinima yawo momapya nenge nditye ngele ya teyamo iikunomwa yawo ngele oyamono kutya iikunomwa yawo oya gwana aanegumbo ohaya kuthapo ihe yimwe yeke yilandithepo. Ohaa keyilanditha komahala ngaashi komatala nokomahala gamwe gomangeshefelo.

Ookuku nale okwa li wala haya kuutumba pomavi, mpoka ha pu yalwa owala oshiyala shingwa moombale nenge ombanza ya za moshinamwenyo. Ihe muuyuni wopaife ehumokomeho sho tali ende ta li ningi olindji, otaku longwa okwa longwa iipundi iiwanawa.

Kakele kiimaliwa mbyoka yomafo, opu na wo iimaliwa mbyoka iikukutu. Iimaliwa ayihe mbika oya faathano, ano oyi na oshilonga shi thike pamwe. Ngele owu na iimaliwa iikukutu, e to yi mositola yontumba wu na shoka wa hala oto zi mo owala nasho ngaashi owala ngoka e na iimaliwa yomafo.

Iimaliwa ohayi longithwa mokulanda oopumbwe dhakehe siku, ngele owuna oshimaliwa otovulu kukonga nenge otovulu kumona kehe shoka wahala nongele kuna oshimaliwa natango itovulu kumona sha. Iimaliwa ohayi vulu kwiilongelwa, tomono kulonga etomono ondjambi yoye yokomwedhi nenge otovulu kulanditha iilandithomwa yoye tomono oshimaliwa.

Kehe unene mokakololo moshilongo shetu otapu adhika oongeshefa, oongeshefa dhika ohadhi landithwa po kaanangeshefa nelalakano aanangeshefa yiimonene mo iiyemo uuna aakwashigwana taya yimo yakalande iilandithomwa mbyoka yili tayi landithwa mo. Oongeshefa dhika odhili dhasimana noonkondo molwaashono odhili tadhi landitha iilandithomwa mbyoka yapumbiwa kaakwashigwana.

Monkalamwenyo ndjika yo nena oshimaliwa oshi li tashi dhana onkandangala onene. Aantu ayehe otaa longo nuudhiginini ya tula oombunda miiihwa opo ya mone imaliwa. Aanangeshefa oyi itulamo noonkondo moongeshefa dhawo opo ashike ya mone iimaliwa.

Kehe mokakololo moshilongo shetu otamu monika oongeshefa dhayoolokathana . Oongeshefa ndhika odha totwapo kaanangeshefa nelalakano yiimonenemo iiyemo. Iiyemo mbika ohayi longithwa momikalo dhayoolokathana . Ohaya vulu okwiikwathela kuyo yene . Yo taya wo omaluvalo gawo niinima yawo yoosikola nosho tuu.

Muuyuni wonena oshimaliwa oshi li tashi dhana onkandangala, sho osho wu wete aanangeshefa oyendji otaya longo nuudhiginini ya tula ombunda moshihwa nelalakano yi imonene mo iiyemo ya vule oku ikwathela kuyoyene yo ya kwathele wo omaluvalo gawo.

Muuyuni wo nale ookuku okwali haya lala koombete dhiipokolo hoka omuntu tavulu oku zako ta ehama nando oombunda, ihe muuyuni wo paife okuna oombete oombwanawa tadhi longwako hoka nando omuntu oku liko alala okuliko owala nawa, ita ziko ena nando oka uuwehame nando kamwe.

Muuyuni wo paife oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala oonene molwashoka kehe shimwe konyala ohashi tamekwa kwa longithwa oshimaliwa, nda dhina oku tumbula nando okanona ta kayi koskola, opo kaye koskola okena okulandelwa oondalaha dhoka hadhi pula oshimaliwa.

Muuyuni wo nena oshimaliwa oshili tashi dhana oonkandangala onene molwashoka kehe shimwe konyala tashi tamekwapo, ohashi tamekwa, pwa longitha oshimaliwa shontumba. Uuyuni wonena ina wufa uuyuni mbwiyaka wonale, okuku sho kwali haya vulu oku longa wala nawa itapu longithwa oshimaliwa ihe muuyuni wo nena kehe shimwe oha shilongo uuna pwalongithwa oshimaliwa.

Monkalamwenyo yakehe esiku kehe omuntu okwa pumbwa iimaliwa . Omuntu yemwene oye te ya po nomukalo gokuyimona. Mboka ye na oondjambi ohaya longo e taya oondjambi dhawo komwedhi. Mboka ye na oongeshefa ohayi itula mo mongeshefa dhawo e taya mono iimaliwa okuziilila mongeshefa dhawo.

Uuyuni wonale aantu okwali ike haya kuutumba pomavi, po mavi mpoka ka pwali nduno puli nawa molwashoka omuntu ota vulu oku likila po nande okiikookololi. Ihe muuyuni mbuka wopaife otaku longwa iipundi nenge nditye okwa longwa nale iipundi iiwanawa. Mbyoka omuntu nande oku liko ka kuna nande ooshoka tashi vulu shimu adheko molwashoka oshipundi oshiwanawa sha longwa shina egameno.

Konyala kehe pamwe moshilongo shetu otamu adhika oongeshefa, ndhono dhatotwa po kaanangeshefa, nelalakano lyokwiimonena mo iiyemo. Aanangeshefa mbaka oyeli ya gandja iilonga kaantu mboka kaayena iilonga. Komukalo nguka oyeli taya tsakaneke epangelo, ondjilakati.

Nande pena iimaliwa yomafo opena wo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa ayihe oyina owala ongushu yithike pamwe. Ngele owayi mostola wuna mo shiwahala oto vulu okuza mo nasho. Shampa owala wuyina yagwana oto vulu okulanda shoka wahala.

Moshilongo shetu omuna oongeshefa odhindji ndhoka dhatotwa aanafaalama nelalakano lyoku imonena mo iiyemo yo yagandje wo oompito dhiilonga kaantu mboka kaayena iilonga komukalo gwatya ngiika oyeli taya tsakaneke epangelo ondjilakati.

Uuna omuntu eli alongo oshilonga sha simana moshigwana oha kala a simanekwa, onkee ngaashi pe na aasamane mboka yoo tate Sam oye li ta ya monika piinima oyindji. Sho osho wu wete no kiimaliwa yetu mbyoka ya Namibia oku liko kwatulwa omathano gawo. Aasamane mbaka yoo tate Sam oshowo tate Hendrick Witbooi.

Koombinga andihe nenge nditye kehe pokakakolo moshilongo shetu otapu adhikwa oongeshefa dhoka dhatotwapo kaanangeshefa nelalakano lyokwiimonenamo iiyemo yo yeli woo yagandja oompito dhiilonga kaantu mboka kayali yaana iilonga. Omukalo guli ngiika oguli tagu shuninitha pevi onkalo yokwaana iilonga mokati kaakwashigwana.

Monale ookuku okwali owala haya kutumba pomavi mpoka haya yalapo iiyala ya tungwa moombale, oshowo taya kutumba koombanza dhoka dha za kiinamwenyo. Komukalo ihe gwatya ngeyika aantu oya za ko, ope na iipundi yimwe iiwanawa yopashinanena mbyoka ya longwa ko.

Aantu nale ka kwali ha ya kuutumba kiipundi, nande oyena shoka taya li nenge yena shoka ta ya nu, okwa li owala haya kuutumba pevi. Pevi nee kapwali pena uukolele nuundjolowele molwaashoka omuntu ota vulu nande oku likila po nande okiinima mbyoka hayi tondoka pevi. Muuyuni wopaife okwalongwa iipundi iiwanawa mbyoka ha yi kuutumba aantu.

Muuyuni wonena oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala onene. Muuyuni wonena ita wufe uuyuni wookuku yonale aantu shi yali haalongo iilonga yawo itaalongitha iimaliwa, muuyuni wo payife ngele owu nasha shoka weshi hale ndele kuna iimaliwa nena ito shimono.

Iimaliwa oyili tayi dhana onkandangala onene monkalamwenyo ndjika yakehe esiku, molwaashoka omuntu ngele okuna shoka ahala okuna okupitila moshimaliwa. Nande osikola yuunanona, ngele okanona omanga taka tameke osikola, opuna oshimaliwa shontumba shina okulongithwa opo okanona kaye kosikola.

Ndika ehala lyontumba hali adhika momagumbo gopashinanena ngele okwali okomukunda ando ototi oshoto, ano ehala lyuuthikilo. Ngele omuntu teya megumbo omo hathikile mehala ndi lina iipundu yili ngawo.

Aalandithi yiikutu una taya landitha iikutu ohaye ya po nomiikalo dha yoolokathana nkene taya monikitha iikutu yawo yi monike nawa. Olundji ohaye yi tula ne kiinima nenge epopitha opo omuntu gontumba a tale kutya ngele oshikutu e shi zala ota kala iiwetikile mo ngiini.

Iimaliwa mbyoka hai longithwa okulanda oompumbwe dhakehe shimwe. Ngele owuna oshimaliwa oto vulu okulanda kehe shoka wahala. Iimaliwa otovulu okuyi monena momikalo dhayoolokathana oto vulu okulonga eto mono ondjambi yoye komwedhi ngweye oto vulu okulanditha iilandithomwa yoye eto mono oshimaliwa, oshimaliwa osha pumbiwa noonkondo adhihe

Haaluhe owala iimeno hayi vulu okukunwa mevi lyo lyenelyene, ihe ope na omahala gamwe gontumba moka aantu mboka haya longo niimeno haya vulu okukuna iimeno yawo. Pethimbo limwe ngele nduno ya mene ya ningi iinene opo nduno hayi ka kuthwa mo yi tulwe mevi.

Oshimaliwa ohashi dhana onkandangala onene monkalamwenyo yakehe omuntu . Uuna omuntu keena oshimaliwa unene iha vulu naanaa okumona shoka ahala. Nande okwa yi mositola yontumba itazi mo nando onoshinima shoka ahala, ihe ngele okushina otazimo nasho.

Muuyuni mbuka wanakanena oshimaliwa ohashi dhana onkandangala monkalamwe yomuntu yesiku. Omuntu ngele ke na uunene ita vulu lela okupondolasha noondjodhi dhe ndhoka ena ita dhi tsu unene ngele ke na oshimaliwa. Oshimaliwa osho owala, kehe shoka omuntu wa hala okuninga nenge oku tameka oku na oku shi tameka noshimaliwa. Nosikola yoyeneyene otayi pumbwa oshimaliwa.

Okankolo moshilongo shetu ohaka adhika oositola nenge nditye oongeshefa. Oongeshefa dhika odha tulwa po kaanangeshefa nelalakano yoku imonena mo iiyemo. Mboka taya longitha moku ikwathela yo yene, nenge ya kwathele wo omaluvalo gawo nenge omazimo gawo.

Momagumbo gopashinanena omu na oondunda dhimwe ndhoka hadhi ithanwa taku ti oondunda dhuuthikilo, moka komagumbo gokomikunda oku na ehala ndyoka hali ithanwa kutya oshinyanga, nomomagumbo gomondoolopa omu na ehala lyuuthikilo, moka omuntu ngoka keeshi gomegumbo ha thikile e ta kuutumba, manga aantu yomegumbo inaaye ya ye mu kunde. Iha thikile owala u uka koondunda dhaantu dhokulala.

Aantu mboka haya mono oondjambi dhawo kehulilo lyoomwedhi, ohaya kala yi itula mo nokulonga momukokomoko aguhe gomwedhi, nelalakano opo yaka pewe ondjambi yawo pehulilo lyomwedhi, yo mboka haya mono oondjambi dhawo pokati komwedhi natango osho ngaa ohaya kala yena etimwaumbwile kutya otaya mono oondjambi dhawo.

Kakele kiimaliwa yomafo opuna wo iimaliwa mbyoka iikukutu. Iimaliwa mbyoka iikukutu nayo oyi na naanaa ongushu yi thike pwaa mbyoka yomafo. Ano ayihe ngele owayi mositola wuna sho wa hala oto zimo owala nasho shampa owala wuna iimaliwa yoye ya gwana.

Konyala kehe pamwe moshilongo shetu otapu adhika oongeshefa dhoka dha totwa kaanangeshefa nelalakano lyo kwiimonenamo iiyemo. Yo ya gandja wo oompito dhiilonga kaantu mboka yali yaana iilonga. Omukalo guli ngika otagu shunitha pevi okwaana iilonga mokati kaakwashigwana yetu.

Monkalamwenyo ndjika yo nena oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala onene ,sho osho wuwete koombinga adhihe nenge kehe pamwe aantu kehe gumwe ota longo nuudhiginini nelalakano opo amone oshimaliwa opo yavule oku ikwathele moompumbwe dhe oshowo dhomazimo gawo.

Ookuku nale kakwali haya kuutumba kiipundi okwali owala haya kuutumba pevi. Pevi mpoka opuna iinima oyindji, otaya vulu okulikila po nande okiinamwenyo mbyoka iikokoloki nenge iihono.

Ookuku nale okwali owala haya kuutumba pevi mpoka kwali haya yala po iiyala yatungwa moombale nenge taya kuutumba moombaza dhaza kiinamwenyo . Ihe muuyuni wongashingeyi okuli kwa longwa iipundi iiwanawa mbyoka omuntu tavulu okukuutumba uuna tathuwapo.

Monkalamwenyo ndjika ya kehe esiku, oshimaliwa tashi dhana onkandangala onene. Konyala kehe shimwe tashi longwa, ohashi longwa wuna oku longitha oshimaliwa. Nande uunona tawu tameke oskola opuna oshimaliwa shontumba shina oku longithwa, nande ongeshefa yontumba tayi tamekwa oshimaliwa owala shina oku longithwa.

Moshilongo shetu unene kehe pe hala to ende, ito kala inoo mona po ongeshefa. Shika oongeshefa dha totwa po kaa nangeshefa aaNamibia, ne lalakanoyo ku imonenamo iiyemo, yo taya pe wo aakwashigwana mboka kaa yali yena iilonga oompito dhiilonga.

Muuyuni wonale aantu oya li owala haya kuutumba pevi nenge oya li haya kuutumba kiipundi mbyoka ya longwa momandangalati gomilunga nosho tuu. Nande oye na shoka taya nu nenge taya li oko owala haya kala hoka. Iipundi mbyoka kayi li nawa, oshoka aantu otaya vulu okulikila ko nando okiitondoki, ihe paife okwa longwa iipundi niitaafula iiwanawa hoka omuntu ta vulu okukuutumba e ta lile ko iikulya ye.

Aasamane yootatekulu Sam Nuujoma, ootatekulu Pohamba noshowo aasamane yootate Hendrick Witbooi oyeli yasimanekwa omolwa omadhina gawo omanene. Molwaashoka oyeli ya kondjela oshilongo no ya mangulula oshilongo shetu , onkee ye li ya simana nonke ye li ya tulwa kiinima oyindji no kiimaliwa yoshilongo shetu ota ku adhika omathano gawo.

Aanangeshefa koombinga adhihe nomuuyuni oyeli ha ya longo nuudhiginini moongeshefa dhawo. Ha ya longo yi itulamo yatula ombunda moshihwa nelalakano yi imoneneno iiyemo. Moongeshefa ohamuzi iiyemo iiwanawa uuna omuntu ena ongeshefa oha kala owala afa omuntu ngoka hamono ondjambi yasha komwedhi.

Aantu yamwe ihaya mono oondjambi ndhoka hadhi monika komwedhi nenge pokati komwedhi. Ihe oyeli yiikolelela mongeshefa dhawo ndhoka yeli yatota . Oyeli haya landitha iilandomwa kaakwashigwana. Yo aakwashigwana taya landa yo taya gandja iimaliwa.

Monkalamwenyo ndjika yo nena oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala onene, shosho wuwete kehe gumwe otalongo nuudhinginini nelalakano opo amone oshimaliwa. Aanangeshefa kombinga noombinga oye li yiitulamo taalongo yatula ombunda moshihwa opo ya mone oshimaliwa.

Iimaliwa oyili tayi dhana onkandangala monkalamwenyo yo nena, molwashoka omuntu ngele kena oshimaliwa ita vulu oku mona shoka ahala. Omuntu owala ngele ena oshimaliwa opo owala ta vulu oku pondola sha. Omuntu nge okuna shoka ahala nde tayi mositola ita zimo nasho molwashoka kena shimaliwa

Aantu nale oyali haya lala koombete dhiipokolo oshowo koombete dhiitenda hoka omuntu ta ziko nande oteehama ombunda nenge teehama oombati. Muuyuni wopaife oku na oombete dhopashinanena ndhoka tadhi longwa.

Aanangeshefa oye li haya mono iiyemo yawo okupitila moongeshefa dhawo ndhoka ya tota. Iiyemo mbika ohaye yi longitha nduno moompumbwe dhawo, nenge ndi tye ohaye yi longitha momikalo dha yoolokathana, yamwe taya kwathele omaluvalo gawo, yo yamwe taya kwathele omazimo gawo.

Moshilongo shetu omuna oongeshefa odhindji dhayoolokathana ohadhi landitha iilandithomwa oyindji. Iilandithomwa mbika ayihe oyili yapumbiwa kaakwashigwana. Aakwashigwana oyeli haya yi nduno taya kalanda iipumbiwa yawo mbyoka taya hala koositola adhihe dhili tadhi landitha iilandithomwa mbyoka.

Iisimo oyili ya simana monkalamweyo ya kehe esiku. Uuna omuntu kena oshimaliwa ita vulu naana okupondola sha, nenge ita vulu naana ku mona shoka a hala. Ndali ndina okutumbula nando okwayi mongeshefa yontumba a hala sha, ita zi mo nasho manga ina gandja oshisimpo.

Muuyuni mbuka wopaife oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala onene. Oshimaliwa osho owala, omuntu ngele ke na oshimaliwa ita vulu okupondola sha. Oshimaliwa nande osikola yooyene yene, omuntu oteyi tameke owala uuna pena oshimaliwa.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yakehe esiku. Omuntu ngele ke na oshimaliwa ita vulu nande okuninga sha, nande ongeshefa yontumba ita vulu okuyi tameka kee na oshimaliwa . Aantu mboka haya longo ohaya mono oondjambi dhawo komahulilo gomwedhi nenge pokati komwedhi.

Muuyuni wonena oshimaliwa oshi li tashi dha na onkandangala onene shosho wu wete kehe omuntu monkalamwenyo oku li ta longo nuudhiginini nelalakano opo a mone oshimaliwa ngele omuntu oku na oshimaliwa ota vulu konyala okumona kehe shoka a hala molwashoka omuntu ota longitha owala oshimaliwa she.

Monkalamwenyo ndjika yonena oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala onene, sho osho wu wete kehe pamwe omuntu kehe gumwe ota longo owala nuudhiginini nelalakano opo a mone oshimaliwa, a vule oku ikwathela moompumbwe dhe, nomoompumbwe dhomaluvalo gawo oshowo moompumbwe dhomazimo gawo.

Iimaliwa oyo dhingi monkalamwenyo yetu yakehe siku, kehe shimwe tashi tamekwa ohashi tamekwa niimaliwa, nando osikola yuunona ohaya temeke puna oshimaliwa shalongithwa, nenge iikulya tayiliwa, nenge iizalomwa tayi zalwa ota pu longithwa oshimaliwa.

Ngaashi nana pena iimaliwa mbyoka yomafo oshowo pena iimaliwa mbyoka iikukutu, iimaliwa ayihe mbika oyina ongushu yithike pamwe. Ngele owuna iimaliwa mbyoka iikukutu ndele owuna shoka wahala oto vulu owa okushi mona ngaashi owala ngoka ena iimaliwa yomafo shampa owala yagwana.

Kehe po kakololo moshilongo shetu otapu adhika oongeshefa . Oongeshefa dhika odha totwa po kaanangeshefa nelalakano lyoku imonenamo iiyemo. Oyeli woo ya gandja iilonga kaantu mboka yali yaana iilonga. Omukalo guli ngeyika ogu li tagu shunitha pevi onkalo yokuhena iilonga moshigwana shetu.

Muuyuni mbuka wo payife oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala unene. Omuntu ngele kena oshimaliwa ndee otayi nando okositola yontumba ena shoka ahala ita ziko nasho oteki ihalitha owala, ihe ngele okuna oshimaliwa ota ziko ayangata kehe shoka ahala.

Oompumbwe dhakehe esiku ohadhi monikwa moositola dhaanangeshefa. Aanangeshefa ohaya gandja noku landitha oompumbwe dha kehe esiku kaakwashigwana nelalakano yiimonene mo iiyemo, moka taya vulu yi ikwathele meenkalamwenyo dhawo nenge meempumbwe dhawo dha kehe esiku.

Monkalamwenyo ndjika yonena oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala onene molwashoka kehe shimwe konyala ohashi ta mekwa oshitamekwa uuna kwalongithwa oshimaliwa nando ongeshefa yontumba tayi vulu okutamekwa opena oshimaliwa shontumba shina okulongithwa nando omunona tayi koskola oshimaliwa shontumba shina okulongithwa.

Kakele kiimaliwa mbyoka yomafo, oku na wo iimaliwa mbyoka iikukutu. Iimaliwa ayihe mbika oyi na oshilonga, nongele owa yi poyima wu na iimaliwa iikukutu nda dhini oku tumbula nande owa ya mositola yontumba wa hala oku ka landa sha, oto zimo owala nasho, nande owu na iimaliwa iikukutu.

Ehala lyopashinanena nenge tutye ehala lyuuthikilo momagumbo gopashinanena ngeno omagumbo nga gokomikunda ota kuti oshoto, ndika ehala lyuuthikilo momagumbo gopashinanena.

Omuntu ngele okuna oshimaliwa ndele okuna shoka a hala, otayi owala komahala gomangeshefelo e taka tala po shoka a hala. Omuntu uuna e na oshimaliwa nenge omuntu gontumba a hala oku imonena oshimaliwa ota vulu oku kutha iilandithomwa yontumba e teyi fala komangeshefelo, e taka landitha , e ti imonene mo iiyemo.

Omuntu monkalamwenyo okwa pumbwa iimaliwa, ngele kuna oshimaliwa itovulu okuningasha nande owayi mositola yontumba itovulu okuzamo noshinima shontumba uuna kuuna oshimaliwa, aantu oye yapo nomikalo dha yoolokathana nkene tovulu okupungula oshimaliwa she opo owala iihupithe koombudhi nenge waayakwe iimaliwa yoye.

Muuyuni wonena oshimaliwa oshi li tashi dhana onkandangala onene oshoka omuntu oye mwene owala ta tokola kutya oshimaliwa she oteshi imonene momukalo guli ngiini. Aanangeshefa oyeli yiitulamo moongeshefa dhawo noonkondo yo yamwe ye na ngaa oondjambi dhawo mpoka haya mono komahulilo gomwedhi.

Iimaliwa muuyuni wopaife oyo owala yili ta yi dhana onkandangala monkalamwenyo ya kehe omuntu. Sho osho wu wete paife kehe gumwe ota longo nuudhiginini opo imonene oshimaliwa. Aantu oyendji Ina ya hala owala oku kala ya lala nenge Ira ya longo sja, ihe kehe gumwe ota kambadhala nfaa shi ya vulu opo inonene oshimaliwa.

Konyala kehe pamwe moshilongo shetu otapu adhika oongeshefa ndhoka dhatotwa kaanangeshefa nelalakano lyokwiimonena mo iiyemo ,yo taya gandja wo oompito dhiilonga kaantu mboka yaana iilonga. Omukalo guli ngeyika otagu shonopaleke onkalo yokwaana iilonga mokati kaakwashigwana yomoshilongo shetu.

Momagumbo go pashinanena otamu adhika ehala limwe lyuuthikilo. Ehala ndyoka hali thikile aayenda nenge ndi tye aantu mboka kaaye shi yo megumbo. Aantu ihaya thikile owala ya uka koondunda dhaantu dhokulala, ihe ohaya kuutumba pehala limwe lyontumba. Ehala ndika ngeno okwali okomukunda ngeno ota ku tiwa oshinyanga.

Iimaliwa oyili tayidhana onkandangala onene mokukalamwenyo kwa kehe esiku. Uuna omuntu keena ndele tayi nande okositola yontumba itaziko nasha molwashoka okwapumbwa okugandja oshimaliwa shontumba opo owala apewe shoka ahala.

Ookuku nale okwali owala haya kuutumba pomavi ha pu yalwa owala nande ombanza yoshinamwenyo nenge iiyala mbiya ya tungwa moombale. omukalo nguno ka gushi nando omwaanawa molwaashoka otavulu nando oku likilapo kiipolopolo, Ashike muuyuni wo paife okuli ta kulongwa iipundi iiwanawa yoshinanena.

Muuyuni wookuku aantu kaya li naanaa ha ya kuutumba kiipundi, ngele okwa li ha ya kuutumba kiipundi okwa li ha ya kuutumba kiipundi mbiyaka yiiti yo yamwe nokuli ta ya kuutumba pevi. Pomavi nee mpoka ka pu na uuyelele, ka pu na uundjolowele molwashoka ota ya vulu nande oku likila po ndele paife muuyuni wopaife otaku longwa iipundi iiwanawa.

Momagumbo kehe omuna ehala lyoka hali ithanwa ehala lyoku thikila. Moka hamu thikile aantu mboka kaayeshi yomegumbu. Aantu ihaya thikile ashike yuuka koondunda dhaantu ihe ohaya pehala lyontumba . Komagumbo gokomikunda ohaku tiwa ohaya thikile poshinyanga.

Aantu yamwe inaya ikolelela owala koondjambi dhoka haya mono kehulilo lyomwedhi. Ihe ope na wo yamwe haya mono oondjambi ndele natango oyena ongeshefa. Oongeshefa dhawo ohaya landitha nduno iinima oyindji ya yoolokathana mbyoka aantu oyendji aakwashigwana haye ya kulanda.

Aanangeshefa ano oye li haya mono iiyemo yawo oku pitila owala miilandithomwa mbyoka haya landitha moongeshefa dhawo. Iiyemo mbika ohaye yi longitha moompumbwe dhawo dha kehe esiku, ongele oku fala nande aanona yawo koosikola nenge oku kwathela nando omazimo gawo moompumbwe dha yoolokathana.

Konyala kehe pamwe moshilongo shetu ota pu adhika oongeshefa. Oongeshefa dhika odhi li dha totwa po kaanangeshefa melalakano lyo ku iimonena mo iiyemo. Yo oye li wo wa gandja oompito dhiilonga kaantu mboka ya li ya hana iionga. Omukalo gu li ngiika tagu shunitha onkalo yo kwaahena iilongo mokati ketu.

Muuyuni wopayife oshimaliwa otashi dhana onkandangala onene. Sho osho wu wete kehe omuntu monkalamwenyo ota longo nuudhiginini opo i imonene oshimaliwa, ye a ka kale a gwanitha oompumbwe dhe ndhoka e na, nenge a pe oluvalo lwe, nenge ezimo lye.

Ka kele kiimaliwa mbyoka yomafo okuna wo niimaliwa mbyoka iikukutu. Iimaliwa ayihe mbika oyina ongushi yi thike pamwe, yo ayihe ohayi landa owala sha faathana. Ngele owa yi mositola wu na shi wa hala wu na iimaliwa mbyoka iikukutu oto zi mo owala na sho ngaashi owala ngoka ena iimaliwa yomafo ta zi mo nayo.

Monkalamwenyo ndjika yonena oshimaliwa oshili sha pumbiwa ku kehe omuntu molwashoka kehe konyala oshinima shontumba tashi tamekwa ohashi tamekwa owala una pwalongithwa oshimaliwa. Konyala kapena nana oshinima shontumba tashi vulu okutamekwa ihe kape na oshimaliwa shontumba sha longithwa.

Konyala kehe pamwe moshilongo shetu otapu adhika oongeshefa ndhoka dha totwa po kaanangeshefa nelalakano lyokuimonena mo iiyemo yo taya pe wo aantu mboka kaaye na iilonga oompito dhiilonga. Momukalo gu li ngeyika otaya tsakaneke epangelo ondjilakati ngaashi tashi igidhwa esiku nesiku.

Moshilongo shetu omuna oongeshefa odhindji dhoka dha dhikwa po kaanangeshefa nelalakano lyoku imonena mo iiyemo. Yo taya gandja wo iilonga kaantu mboka yaana iilonga, komukalo guli ngiika oyeli ta shunitha onkalo gokwaahena iilonga pevi moshilongo shetu. Yo oyeli wo taa tsakaneke epangelo ondjilakati.

Konyala kehe mokakololo moshilongo shetu otamu adhika oongeshefa, oongeshefa dhika odhili dha totwa kaanangeshefa nelalakano lyoku imonena mo iiyemo yo oye li ya gandja oompito dhiilonga kaantu mboka yaana iilonga shika oshili omukalo omuwanawa oshoka oyeli taya shunitha pevi onkalo yaantu kaye na iilonga moshigwana shetu.

Muuyuni wonena oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala onene, konyala kehe oshinima shontumba tashi tamekwa nenge ongeshefa yontumba tayi tamekwa oyina okutamekwa uuna pwalongithwa oshimaliwa , nando omunona tayi nando koskola opuna oshimaliwa shontumba shina okulongithwa.

Iimaliwa mbyoka hayi longithwa okulanda oompumbwe dha kehe esiku, ngele owuna oshimaliwa oyo vulu okulanda kehe shoka wa hala iimaliwa oto vulu okuyi imonena momikalo dha yoolokathana oto vulu okulonga eto mono ondjambi yokomwedhi nenge oto vulu oku landitha iilandithonwa yoye eto mono oshimaliwa shoye shomondjato.

Monale ookuku kaya li ye shi iipundi. Uuna taya li ikulya yawo ngaashi omwiha nenge taya nu omagongo gawo ohaya kuuntumba owala pevi yo yamwe taya kuutumba kiipundi yomandangalati. Iipundi mbyoka kayi shi iiwanawa, molwashoka omuntu ota vulu okuza ko te ehama nando ombunda.

Monale ookuku okwali haya kuutumba pomavi, mpoka pwali hapu yalwa iiyala mbyoka ya ningwa moombale, nenge taya kuutumba koombanza dhoka dhaza kiinamwenyo. Omukalo nguka gwonale aantu oya zapo, ohaya longitha iipundi mbyoka yopashinanena.

Aanangeshefa oye li yatunga oongeshefa dhawo pomahala ogendji gayoolokathana ngaashi nelalakano lyokulandulitha iipumbiwa mbyoka yapumbiwa kaakwashigwana esiku kehe. Aakwashigwana ohayi ko nduno tayaka konga shoka yahala nohayeshi mono.

Ehumo komeho sho tali ende tali endelele lyetelela nomakwatathano go pawungomba ga kale tage ende naw. Aantu muuyuni wopayife otaya vulu oku kwatathana nomuntu eli kuuyuni nenge nditye nomunanene eli kokule tashi pitile owala momakwatathano gopawungomba.

Iimaliwa oyili oyo tayi dhana onkandangala monkalamwenyo yonena. Omuntu ngele kena oshimaliwa unene itavulu naana okupondola sha. Oshoka iimaliwa oyo owala nande okuna shoka hala mositola ita vulu okuzamo nasho uuna keena oshimaliwa.

Monale ookuku oya li haya kuutumba pevi, haya yala po owala iiyala mbyoka ya ningwa moombale nomiinima yimwe nenge taya kuutumba poombanza ndhoka dha za kiinamwenyo. Ihe paife oku na iipundi iiwanawa hoka omuntu ta vulu okukuutumba ngele ta thuwa po.

Iimaliwa oyili tayi dhana onkandangala onene monkalamwenyo ya kehe esiku molwashoka kehe shimwe konyala tashi tamekwa ohashi tamekwa uuna pwa longithwa oshimaliwa ngaashi okanona taka yi kosikola opu na okulongithwa oshimaliwa shotumba opo okanona hoka kaye kosikola.

Uuyuni wo paife oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala onene sho osho wuwete aantu ngaashi aanangeshefa oyeli yi tulamo moongeshefa dhawo ano taya longo ya tula ombunda moshihwa opo ashike yi monenemo iiyemo yo ya vule yikwathele ku yoyene yo taya kwathele omaluvalo gawo oshowo omazimo gawo

Iimaliwa oya pumbiwa monkalamwenyo yakehe esiku. Kehe omuntu okwa pumbwa iimaliwa, nuuna omuntu keena oshimaliwa, itavulu naana okumona shoka a hala. Ndazi nokutumbula nande okwayi mositola yontumba e na shoka ahala, itazimo nasho uuna keenasha iimaliwa.

Aantu komukalo ngwiya kwali ha ya landitha nale iilandithomwa ya yo ta yi landithwa owala miinima ngaashi oontungwa nenge iinima yontumba mbyoka ka yi na uundjolowele oya tembukako . Paife muuyuni mbuka wo paife otakulongwa iinima iiwanawa nenge oompungulilo oombwanawa mpoka omuntu gontumba ta tula iilandithomwa ye eta yi kala moka sigo naana ta yi mono aalandi.

Iimaliwa oyili yasimana monkalamweyo yakehe esiku. Kehe omuntu okwapumbwa oshimaliwa, aantu mboka yena oongeshefa oyapumbwa owala okuitula mo moongeshefa dhawo etaya mono iimaliwa yo mboka yena nale oongeshefa dhawo osho nga, yo mboka nale haya longo tayi itula mo miilonga opo yamone oondjambi dhawo.

Moshilongo shetu omuna oongeshefa odhindji dhoka dha totwapo kaanangeshefa nelalakano lyo okwimonena mo iiyemo yo oyeli wo yagandja oompito dhiilonga kaantu mboka kayena iilonga , omukalo nguli ngiika oguli tagu shunitha pevi onkalo yoo kwaana iilonga mokati kaakwashigwana yetu.

Pomahala ogendji moshilongo shetu otapa adhika oositola. Oositola ndhika odhatotwapo kaanangeshefa nelalakano lyokwiimonena mo iiyemo. Oyagandja wo ompito yiilonga kaantu mboka kaayena iilonga. Omukalo nguka oya teta epangelo ondjilakati.

Muuyuni wonena oshimaliwa osho tashi dhana onkandangala sho osho wuwete kehe omuntu otalongo nuudhiginini. Aanangeshefa otaya longo yi itula mo moongeshefa dhawo opo yi imonene iimaliwa. Aantu mboka haya mono oondjambi nayo iyi itula mo miilonga opo yamone oondjambi dhawo komwedhi.

Uuyuni shotawu ende tawu humu komeho aantu ihaya kuutumbawe kiipundi yiiti mbiyaka kwali haya kuutumba nale, mbiyaka yomandangalati ihe aantu ohaya kuutumba kiipundi iiwanawa. Ihaya kuutumbawe pomavi ohaya kuutumba kiipundi iiwanawa yili ko tayi longwa ko

Moshilongo shetu omu na oongeshefa odhindji ndhoka dha tototwa po kaanangeshefa ,aanangeshefa oya longa oshilonga oshinene, molwashoka oya gandja oompito dhiilonga kaantu mboka kaaye na iilonga. Omukalo gu li ngiika otagu shonopaleke onkalo yokwaana iilonga moshilongo shetu.

Komukalo ngwiya aantu haya kuutumba pevi ngele ta ya li nenge taya nu omagongo aantu oya zako. Paife otakulongwa iipundi iiwanawa yo pashinanena hoka omuntu tovulu oku kuutumba owala ngweye otovulu woo nokukothelako moshaashoka iipundi iiwanawa noonkondo.

Kehe mokakololo uunene moshilongo shetu otamu adhika oositola. Oositola ndhika odha totwa po kaanangeshefa nelalakano ya gandje shoka sha pumbiwa kaakwashigwana yo aakwashigwana taye shi kutha mo moongeshefa dhawo ngele taya gandja oshimaliwa. Iimaliwa mbika ohayi longithwa kaanangeshefa onga iiyemo yawo.

Iimaliwa oyi li tayi dhana onkandangala monkalamwenyo ndjika yo nena, uuna omuntu kena oshimaliwa unene iha vulu naana oku kala nenge oku mona shoka ahala, molwashoka nosikola yo yene yene oha yi tamekwa oku pitila moshimaliwa.

Kehe pehala unene to ende ito kala ino mona po ongeshefa yontumba. Oongeshefa ndhika ohadhi totwa po kaanangeshefa opo yii imonene mo iiyemo yawo mbyoka taa vulu okukwathela moompumbwe dha wo. Ngaashi piinima yoosikola nosho tuu.

Kehe pamwe nenge kehe pokakololo moshilongo shetu otapu adhika oongeshefa. Oongeshefa ndhika odhAanamibia ooyakwetu mboka haya landitha iilandithomwa ya yoolokathana nelalakano yi imonene mo iiyemo yi ikwathele yoyene yo ya kwathele wo omaluvalo gawo.

Konyala kehe pamwe moshilongo shetu otapu adhika oositola. Oositola ndhika odha totwa po kaanangeshefa nelalakano yi imonene mo iiyemo yo oye li wo ya gandja noompito dhiilonga kaantu mboka kaye na iilonga, omukalo nguka otaya shunitha onkalo yokwaa na iilonga moshilongo shetu.

Muuyuni wonena oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala onene, sho osho wuwete kutya kehe omuntu okuli talongo nuudhiginini nelalakano opo a mone oshimaliwa, oshoka omuntu ngele kena oshimaliwa unene iha vulu oku mona shoka a hala, ngele okwayi mositola a hala oshinima ita zimo nasho ngele ina gandja oshimaliwa.

Muuyuni poyaife oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala onene, inashi fa muuyuni wookuku yonale, sho aantu kwali haya vulu oku longo iilonga yawo itaaya longitha oshimaliwa, taya vulu okwiipaathana nande oshiima kaapuna oshimaliwa. Paife ngele owuna shoka wa hala kakuna we iinima mbiya ka yonale, owuna oku longitha oshimaliwa opo wu mone shoka wahala.

Kakele kiimaliwa mbyoka yomafo, opuna iimaliwa iikukutu. Iimaliwa ayihe mbika oyi na esimano li thike pamwe. Ngele owa yi mositola yontumba wu na shoka wa hala wu na iimaliwa iikukutu, oto zi mo owala nasho ngaashi owala ngoka e na iimaliwa yomafo ta zi mo nasho.

Muuyuni mbuka wonena oshimaliwa otashi dhana onkandangala. Aantu oha ye yapo nomikalo odhindji nkene ye na ta yi imonene iimaliwa. Oyendji oye li ye na oongeshefa dha yoolokathana moka ha ya landitha iilandithomwa yawo kaantu. Aantu Oha ye yapo nomikalo odhindji nkene ta yi imonene iimaliwa. Oyendji oyeli yena oongeshefa dha yoolokathana moka ha ya landitha iilandithomwa yawo kaantu yo aantu ta ya landa yo ta ya mono iiyemo.

Monkalamwenyo ya kehe esiku kehe omuntu okwa pumbwa iimaliwa. Aantu mboka ye na oondjambi ohaya longo ihe e taya mono iimaliwa yawo komahulilo goomwedhi nenge kehe tuu mpoka haya pewelwa oondjambi dhawo. Yo mboka ye na oongeshefa ohaya itula mo moongeshefa dhawo e taya mono iimaliwa okupitila maalandi ngele taya landa iilandithomwa yawo.

Muuyuni mbuka wonena oshimaliwa oshili sha pumbiwa noonkondo sho osho wu wete kehe gumwe ota longo nuudhiginini nelalakano lyoku imonena oshimaliwa. Aanangeshefa oyeli taya longo ya tula ombunda moshihwa opo ashike ya mone iimaliwa yo ya vule yi ikwathele kuyoyene.

Aanangeshefa mboka haya landitha iikutu oye ya po nomikila ndhoka dha yoolokathana, nkene taya ulike iikutu yawo kaalandi. Oye ya po nomikalo ngaashi dhokuzaleka iikutu komapopitha. Omuntu ngele owa hala iikutu oko nduno ho yi to ka tala kepopitha hoka kutya ngoye oto kala mo wu li ngiini. Oto kala mo ngaashi epopitha nenge oto kala mo wu li ngiini.

Muuyuni wonena oshimaliwa oshi li tashi dhana onkandangala onene, sho osho wu wete pomahala ogendji aantu otaa longo nuudhiginini ngaashi aanangeshefa oyeli yi tula mo moongeshefa dhawo nelalakano lyoku imonena iimaliwa opo ya vule oku ikwathela yo yene, yo taa kwathele wo omaluvalo gawo.

Aanangeshefa oyendji moshilongo shetu oyeli ta ya longo nuudhiginini ngele ta shiya moongeshefa dhawo. Opo ashike yi imonene iimaliwa yo ya ka vulu yi ikwathele moompumbwe dhawo yo ya kwathele woo uunona wawo yo ta yakwathele woo omazimo gawo

Muuyuni wopaife nomonkalamwenyo ndjika yonena oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala onene. Oshimaliwa osho owala tashi vulu shiku pethitha kehe shoka wa hala. Ndadhini oku tumbula nando oweya mositola yontumba wahala nande oongaku, itodhi pewa nenge ito zimo nasha omanga inoogandja oshimaliwa.

Uuyuni wopaife oshimaliwa osho ihe tashi dhana onkandangala onene, konyala kehe shimwe ohashi tamekwa uuna pwa longithwa oshimaliwa , nando okanona taka tameke osikola oka pumbwa iimaliwa yoku ka landela oondalaha nayilwe nando ongeshefa yontumba tayi tamekwa ohapu longithwa oshimaliwa shontumba.

Monkalamwenyo ya kehe esiku kehe omuntu okwa pumwa iimaliwa sho osho wu wete kehe omuntu nena okuli ta longo nuudhiginini nelalakano iininene iimaliwa

Ehumokomeho olyili lyeetelela iinima oyindji iiwananawa ya yoolokathana. Iinima mbika yeetelelwa omwa kwatelwa nee niipundi yoyene yene. Aantu monale okwali haya kuuntumba pomavi gogene gene mpoka taya vulu okulikilapo, ihe muuyuni wopaife opwa longwa iipundi yopashinanena.

Kakele koongeshefa dhiikulya oshowo iipumbiwa yesiku kehe hayi monika ,opuna woo oongeshefa dhiikutu . Opuna oongeshefa dhiikutu hadhi landitha kehe oshikutu shoka omuntu ahala, ngele wayimo mongeshefa wuna iimaliwa oshikutu shoka wahala oto zimo owala nasho.

Moshilongo shetu omuna oongeshefa odhindji, ndhoka dha totwa po kaanangeshefa, nelalakano lyo ku imonenamo iiyemo, yo oyeli woo ya gandja noompito dhiilonga kaantu mboka yali yaana iilonga. Omukalo guli ngeyika, ogu li gwa shunitha pevi onkalo yo kwaana iilonga mokati koshigwana.

Omukalo ngwiyaka gwonale gwookuku kwali haya li iikulya ya kuutumba owala pomavi, aantu mpoka oya tembukapo, uuyuni paife owa huma komeho, opena iipundi yimwe iiwanawa mbyoka omuntu ho vulu oku kuutumba, pena oshipundi noshitaafula etoli iikulya yoye nenge to thuwapo.

Kehe pamwe moshilongo shetu otapu adhika oongeshefa dhoka dhatotwapo kaanangeshefa nelalakano lyokwiimonenamo iiyemo. Oyeli woo yagandja oompito dhiilonga kwaamboka kayena iilonga yo oyeli woo taya tsakaneke epangelo ondjila kati.

Moshilongo shetu koombinga noombinga otamu adhika oositola dhoka dhili dhatugwa po kaanangeshefa nelalakano lyokwiimonena mo iiyemo, yo oyeli wo yagandja oompito dhiilonga kaantu mboka yaana iilonga. Omukalo guli ngika oguli tagushunitha pevi onkalo yokwaana iilonga mokati kaakwashigwana.

Moshilongo shetu omuna oongeshefa odhindji, ndhoka dha totwa po kaanangeshefa, nelalakano lyo kulanditha iilandithomwa mbyoka hayi kala ya pumbiwa kaakwashigwana. Yo aanangeshefa taya imonenemo iiyemo myoka ya hala, nelalakano lyokwiikwathela.

Muuyuni wonale ookuku okwali haya kuuntumba pevi. Okwa li haya yalapo iiyala nenge oombanza. Muuyuni wo paife okuli taku longwa iipundi iiwanawa nenge ya longwa ko nale nokuli. Iipundi mbyoka omuntu nande okwa kuuntumba ko okuli owala nawa.

Iimaliwa oha yi vulu oku longa kehe shimwe. Ngele owuna oshimaliwa oto vulu okulanda kehe shoka wa hala, nongele kunasha oshimaliwa ito vulu oku landa kehe shoka wa hala. Iimaliwa oto vulu oku yi mona momikalo dha yoolokathana, oto vulu oku longa ee to pewa ondjambi nenge oto vulu okulanditha iilandithomwa yoye ee to mono oshimaliwa.

Iimaliwa, iimaliwa oyili ya pumbiwa monkalamwenyo ya kehe esiku ohayi vulu okulanda opumbwe dha kehe omuntu , omuntu ngele okuna oshimaliwa ota vulu okulanda kehe shoka ahala.

Iimaliwa oyili ya simana monkalamwenyo ya kehesiku. Omuntu ngele kuna oshimaliwa ito vulu naana oku ninga sha kehe shoka wa hala nenge ongeshefa wa hala okuyi tameka ito vulu naana okuyi tameka molwashoka kuna sha iimaliwa . Iimaliwa oyili tayi dhana onkandangala monkalamwenyo yetu ya kehesiku.

Iimaliwa ohayi vulu okumonika momukalo gwa yoolokathana . Otovulu okulonga etomono ondjambi yoye nenge Otovulu oku landitha iilandithomwa yoye etomono ondjambi. Ngele oho yimone nee yafa oyindji opena ompito ndjono tovulu okuyi fala koombaanga ano komahala goku pungulila ,molwaashoka okukala nayo megumbo nenge mpoka wuli kashili ngaa nawa oshoka otayi vulu okuyakwapo koombuudhi. Oto yifala nee komahala goma pungulilo.

Muuyuni wonena oshimaliwa otashi dhana onkandangala onene, molwashoka kehe shimwe konyala tashi tamekwa ohashi tamekwa owala uuna pwa longithwa oshimaliwa shontumba nando ongeshefa yontumba tayi tamekwa ohapu longithwa oshimaliwa shontumba; nando okanona taka tameke osikola ohapu longithwa oshimaliwa shontumba.

Pooha nenge nditye kehe poka koololo koshilongo shetu ito kala inoo adha po ongeshefa. Oongeshefa dhika odhaaNamibia taya landitha iilandithomwa oyindji ya yoolokathana. Oompumbwe dhoka dha pumbiwa monkalamwenyo ya kehe esiku. Ohaya landitha nelalakano lyoku imonena mo iiyemo.

Kehe pamwe moshilongo otapu adhika oongeshefa dha yoolokathana. Oongeshefa ndhika odha totwa kaanangeshefa nelalakano lyoku gandja shoka tashi pumbiwa kaakwashigwana, yo aanangeshefa tayi imonene mo ihe iiyemo yawo mbyoka taa vulu okulongitha moompumbwe dhawo nenge moompumbwe dhomaluvalo gawo oshowo aakwanezimo yawo.

Monkalamwenyo ndjika yonena iimaliwa oyi li tayi dhana onkandangala onene. Konyala kehe shimwe ohashi tamekwa owala ngele kwa longithwa oshimaliwa. Ngele okanona ota ka yi kosikola opu na okulongithwa oshimaliwa shontumba, opo owala ka ye kosikola.

Aantu yamwe oha ya kala inaya hala oku ilongela kuyo yene , sho osho nee ha ya kala yeli mo milamba uusiku ta ya kondeke aantu nelalakano lyokuya kutha iimaliwa yawo. Omukalo nguka ogu li nduno gwa shonopalekwa . Oku na omukalo omuwanawa omuntu to vulu okupungula iimaliwa yoye wi ikeelele komukalo gwatya ngaaka.

Oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala monkalamwenyo yakehe esiku, konyala kehe oshinima tashi tamekwa oshina okutamweka noshimaliwa, ndadhina okutumbula nando omunona tayi kosikola, opena okulongithwa oshimaliwa shontumba opo wala omunona atameke osikola.

Monkalamwenyo ndjika ya kehe esiku, iimaliwa oyili tayi dhana onkandangala onene, molwaashoka konyala kehe shimwe tashi tamekwa ohashi tamekwa owala uuna pwa longithwa oshimaliwa, ndadhina okutumbula nande okanona taka yi kosikola, opuna oshimaliwa shontumba shoka shina okulongithwa.

Ookuku yonale okwali owala haya lala koombete dha ningwa miipokolo nenge nokuli taya lala poombaza yaza miinamwenyo nenge taya lala pomavi. Ihe muuyuni wopayife okuna oombete dhoshinena dhoka dha longwa po. Dhoka hadhi lalwa kaantu.

Muuyuni wonena oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala onene, unene tuu monkalamwenyo ya kehe esiku, sho osho wu wete poompito odhindji nenge pomahala ogendjibotapu adhika oongeshefa, ndhika oongeshefa dhaantu tayackambadhala yi imonene mo iiyemo.

Kehe mo kakololo moshilongo shetu ohamu monika oositola dha yoolokathana. Oositola ndhika odha totwa po kaanangeshefa ,nelalakano lyo ku gandja shoka sha pumbiwa kaakwashigwana ,yo aanangeshefa ta ya imoneneno iiyemo okupitila maakwashigwana sho taya yi ya ka lande iinima yawo.

Oositola dhoku landitha iipumbiwa yetu yakehe esiku yomomagumbo. Omusamane nguka okwa thikama ta pakele iinima moolaaka dhositola opo yile yi landwe mo kaalandi melaka lyoshitakumi taku tiwa oocustomer.

Ookuku nale okwa li owala haya kuutumba pomavi. Tapu yalwa owala nando oshiyala shontumba shoka sha tungwa moombale, nenge ombanza yaza moshipa shongombe. Ihe muuyuni wopaife Otaku longwa iipundi iiwanawa yopashinanena hoka omuntu ta vulu oku kuutumba.

Ehumokomeho sho lya thiki nomiilongo oyindji, aantu ihaya kuutumba we pevi ngaashi uuyuni mbwiyaka ookuku ya li haya kuutumba pevi taya yala po iiyala nenge koombanza dhoongombe. Ihe paife otaku longwa iipundi iiwanawa yopashinanena hoka omuntu to vulu okukuutumba.

Muuyuni wopaife oshimaliwa oshi li tashi dhana onkandangala unene nosha pumbiwa kukehe omuntu. Omuntu ngele owuna shoka wa hala etoyi mositola yontumba itozimo nasho ihe ngele owayi mo wuna oshimaliwa oto zimo nasho.

Konyala kehe pokakololo moshilongo shetu otapu adhika oongeshefa. Oongeshefa ndhika odhili dha totwa po kaanangeshefa nelalakano lyoku imonena mo iiyemo, yo oyeli woo ya gandja oompito dhiilonga kaantu mboka yaana iilonga. Omukalo guli ngeyika oguli tagu shunitha pevi onkalo yokwaana iilonga moshilongo shetu.

Monkalamwenyo ya kehe esiku omuntu okwa pumbwa iisimpo. Iisimpo oya simana noonkondo molwaashoka kehe shoka wa hala okutameka onene itoshi tameke kunasha iimaliwa nande ongeshefa wa hala okutameka owuna oku kala wuna iimaliwa.

Oositola ndhoka hadhi vulu okulanditha iipumbiwa ya kehe oshilongo esiku . Moositola muka ohamu adhika kehe shoka wahala nande iipumbiwa yomegumbo. Nenge iipumbiwa tovulu oku ya mositola mo wuka lande.

Moshilongo shetu omuna oositola dhimwe nngaashi ngaa muna oositola dhii kulya nenge nditye mositola ngele toyimo ngaashi moositola dhoka hadhi landitha iikulya ohamu kala puna nehala limwe hamu landithwa omalovu ngele omuntu okwa hala omalovu ge otayi owala mositola a ka lande omalovu ge ete nu nenge ta ningi shoka a hala.